Wiil askari boolis ah oo wato maro cadaan

Waa niman fadhiya dugsiga waxey aqrisanayan kitaab

Waa dabaq dheer midabkiisa yahay qaxwi iyo cadees

Wiil yaroo cadaan oo fadhiyo masaajid

Nin meel fadhiyo oo wax qoraayo

Waa waddo oo uu taagan yahay gaari

Saacad saaran meel cadaan ah dahabi ah

Ha quusan hana isdhiibin maalintaada way imaan doontaa inshaalah

Waa qaro kalarkiisii yahay cagaar

Meeshaan waxaa yaalo saxanay ku jiraan cuno faro badan sida jabbati burbunooni iyo malay

Waa masaajid midabkiis yahay dahabi ah

Waa xayaat market

Meeshaan waa meel maslax ah waxaa yaalo fadhi qaxwi ah iyo miis baluga ah

Waa dhul caagaaran oo beer ah

Niman oo uunsi qaacayo udhwo

Waa musqul midabkeedu yahay caddaan

Meeshan waa qol waxaa yaalo fadhi iyo miis ka waxaana ka daaran iftiin buluug iyo gaduud ah waxaana shidan tv

Waa kawaanka malaayga dad badan ayaa jooga

Waa niman tukanaayo

Meeshaan waxaa ka muuqdo kabo buud ah oo midibkooda yahay madow

Salax lagu dheelayo banooni afar wiil ayaa dheelayayo

Barafuun ka samaysan wax cadaan ah

Arday wadato uniforn isku wada nooc ah

Waa kuraas iyo miisaas midabkoodu yahay dahabi

Khamiis laalaaban saaran meel cadaan

Meel ku wareegsan daahyo kala nooc ah cadan iyo cagaar ah

Halkaan waxaa ka muuqdo tukaan lagu gado albaata sida cream ka catarka shaambada, miiskana waxaa saaran bac buluug ah

Waa laba saxan waxaa ku jira malaay

Suuq lagu iibiyo boorso

Naag jilbaha usaaran canug yar

Waa labo wiil OO midabkoodu yahay caddaan madow

Halkaan waxaa ka muuqdo nin dhoolcadaynaayo waxa uuna qabaa suit madaw ah iyo shaati buluug ah

Waa wiil qamiis midabkiisii yahay caddaan

Halkaan waxaa ka muuqdo sadex nin labo kamid midna wuxuu qabaa shaati cadaan ah mid kalena waxa uu qabaa shaati qaxwi ah iyo ookiyaalo madaw ah oo uu gashanaayo miiskana waxa u saaran mobile iyo waraaqado

Waa caagado waxaa ku jira saliid midabkooda yihiin madow

Meeshaan maxaa yeelo islaan karaan gacan ku shubeyso laantahay qabtaa jaakad gudub ah waxaana horyaalo ka reebo badan

Meeshaan waxaa yaalo loos

Gacantu ku hayaa bareerid waxa kujiro kafey

Waa wado waxa maraya gaari madow

Waa kareen ku jiro caagad midabkoodii yihiin beer

Waa supermarket waxaa yaalo caagada ku jiraan caano

Waa cagaf cagaf midabkeedu yahay jaalo Guri dhismo ku socda

Waa gabdho somali oo dugsiga joogaan

Niman boolis oo meel fadhiyo

Niman iyo naago oo meel hool ah fadhiyo

Katiinad saran miis dushiisa

Meeshaan waa meel qurux badan oo ay ka baxayaan geedo qurqurxan

Bishaan waxaa jooga nooga badan waxayna akhrisanayaal waxayna ku fadhiyaan kursiyaal waxaa nool mrs caddaan ah jawaabta u saris xabsiga jaal

Waa liin midabkeedu yahay jaalo

Canug la talaalaayo

Meeshaan waxaaa taala sariir jiif ah oo midabkoodu yanhay qaxwi

Meeshaan waxaa tuuran naago waxayna qabaan daraayo guduud ah waxayna wataan durbaan

Waa wiilal yar oo banooni ciyaarayaan

Waa kartoon midabkiis yahay jaalo lug ayaa ku sawiran

Waa saxan waxaa ku jira suugo

Waa iskafaalo jaale madow iyo cadaan ah

Waa meel cafee oo midabkoodu yahay qaxwi

Saddex xabo bonbalo midabkoodu yahay cadaan

Meeshaan waa meel la joogaan niman fara badan ninka usoo horeeya wuxuu wata shati ah iyo kiallo

Waa naag ku fadhiso kursi madow wadato saaka cadaan ah

Waa sakeel cagaaran wax akudhex jiro qaado iyo baraf

Gabdho arday ah oo fadhiyo

Waa carwo waxaa yaalla dhar dumar ah

Meeshan waa meelay fadhiyaan dad farabadan ninka ugu soo horeeyo wuxuu wataa shaadi cabdi isruul cad

Boombal madow ugu jiro katiinad iyo dhgo

Waa miis waxaa saaran wax jaale ah

Fanaanado meel saaran oo ah mid cad iyo mid cadeys ah

Jeeg midabkisa yahay qaxwi midabkiisa waa jokoleyt dheecaan leh

Meeshaan waxaa marayo islaan xijaabka ay wadatana waa gudid

Baradho karooto babaayo qare liin dhanaan

Waa tukaan cusub qaanada waa cadaan

Meeshaan waxaa yaala sxan madow ah ooay ku jirto qudaar kala duwan

Waa dugsi dhexe dharka ay wataan waa buluug ragga surwaal cadees ah bajaaj guduud

Halkaan waxaa ka muuqdo wiilal banooni dheelaayo fanaanada ay qabaan waa jaalo iyo madaw

Waa guri dhismo kusocdo sedex nin aya dhisaayo